Assalamu alaikum warahamatullahi ta'ala wabarakatuhu jama'a barkanmu da war haka na tsayu ne anan zan ɗan yi bayani a kan hoton. Wannan hoton yana nuna wani wuri da ruwa ke taruwa tare da ƙasa mai laka. A cikin hoto ana iya ganin wasu tsirrai da aka shuka a wannan ƙasa wannan yana nuni da wurin noma, inda manoma ke anfani da ruwa da yawa don shuka abubuwa kamar shinkafa, masara dawa ko wasu kayan gona irin wannan ƙasa tana da mahimmanci sosai ga harkar noma saboda tana samar da yanayi mai ƙyau ga tsirrai don su girma haka kuma irin waɗannan wurare suna da alaƙa da tafki. Saboda tafki yana zama wurin da ruwa ke taruwa zai taimaka wa manoma da yadda suke noman rani kiwon kifi ko aikin gona da sauransu. A taƙaice hoton yana nuna mana mahimmanci ruwa da yadda ake anfani da wuraren ruwa wajen ci gaba da noma da kula da Wannan yana nuna cewa ruwan yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwan ci gaba a ruyuwar manoma. Daga karshe dai wannan shi ne a takaice game da hoton dake sama.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta’ala wa barakatuhu, Barkanmu da warhaka, Na tsayu ne domin in yi bayani a kan hoton da yake sama, wannan hoton yana nuna aikin yadda ake rarrabawa bayan girbi, wanda shi ne mataki na farko wajen tantance kayan amfanin gona, kamar tumatir bayan an ɗebo shi daga gona, Ana yin wannan tsari ne don ware kaya ingantattu daga waɗanda suka lalace ko ya samu matsala yayin girbi, A wannan hoto ana iya ganin tumatir suna cikin kwanduna, Kuma ana gudanar da wannan aikin a wurin da zai ba wa manoma damar da zasu ware waɗanda zasu kai kasuwa, Wannan tsari yana da matuƙar muhimmanci kamar haka, Na farko ingancin kayan gona a lokacin rarrabawa manoma ko ma’aikata suna tabbatar da cewa kawai kayan da suka dace zasu kai kasuwa, Wannan yana taimakawa wajen tabbatar da ingancin kayan lambu da na abinci, Rage asara, rarrabawa yana taimakawa wajen rage asaran kayan abinci saboda yana taimakawa waɗanda suka lalace ko suka samu matsala ana ware su kafin a kai su kasuwa, Wannan yana rage ɓarnar kayan amfanin gona, Na uku taimakawa a kasuwa idan kayan suna da kyau kuma an shirya su yadda ya kamata, suna samun daraja a kasuwa, Wannan yana sa kayan su samu farashi mai kyau, Wanda hakan na sa kayan gona ya samu amfani, Na huɗu tsarin aiki, rarrabawa na taimakawa wajen samar da aiki ga ma’aikata da suke gudanar da shi, Wannan yana ƙara yawan aiki da cigaban tattalin arziki a yankunan manoma, A ƙarshe wannan tsari yana da matuƙar muhimmanci a harkar noma, rarrabawa yana tabbatar da cewa kayan amfanin gona sun kasance masu kyau da amfani ga jama’a na gode.

Assalamu alaikum warahmatullahi wa baraka tuhu, zan yi bayani akan wannan hoton da yake a sama. Wannan hoton yana nuna aikin noma musamman a matakin farko na kula da ƙananan shuka da aka dasa a huɗar ƙasa mai kyau. Wannan mataki yana da mahimmanci sabida yana shafan nasaran girman shuka da kuma samun amfanin gona mai kyau. Abubuwan da za a iya cewa a kan wannan hoton, na farko bayani a kan shukoki. Shukoki ko shuke shuke da ake gani a hoto ƙananan tsirrai ne da aka dasa bayan an shuka iri. Yana gwada cigaban farko na tsirran amfanin gona kamar masara, dawa, ko kuma sauran kayan amfani gona. Na biyu aikin da ke gudana. Mutumin dake cikin hoton yana gudanar da aikin kula da shukokin ne, wannan zai iya haɗawa da cire ciyawan da ke kusa da shukokin domin ba su sarari su girma, yin gyaran ƙasa domin ta samu iska da ruwa cikin sauki da tabbatar da cewa babu ƙwari ko cututtuka dake can tsirran. Na uku mahimmancin wannan mataki. Wannan mataki yana tabbatar da cewa shukokin suna samun isasshen ruwa, sinadarin ƙasa da hasken rana. Ana cire duk wani abu da zai hana waɗannan shukoki su girma, kamar ciyawa ko ƙazanta. Wannan zai taimaka wajen samun manyan shuke shuke masu ɗaurewa da kuma ingancin amfanin gona. A taƙaice, wannan hoton yana taƙaita aikin noma a mataki na farko in da ake kula da ƙananan shukoki don tabbatar da girma mai kyau da kuma rage asara, wassalam.

Assalamu alaikum warahamatullahi ta’ala wabarakatuhu. Barkan mu da war haka zan yi bayani a kan wannan hoton da yake sama. Wannan hoton yana nuna yadda ake tsara ƙananun tsirrai a cikin filin gona. Wannan tsari yana da muhimmanci sosai don bunƙasa noman zamani, da kuma samar da amfanin gona mai kyau. Wannan tsari yana nufin yadda ake dasa ƙananan tsarrai a cikin fili, ta hanyan bin tsari mai kyau. Ana sanya tsirrai ne da tazara mai dacewa tsakanin juna domin, na farko sauƙaƙe musu girma. Tsairayan su samu isasshen wuri don girma ba tare da takura ba. Na biyu gudanar da ruwa. Sauƙaƙa wa ruwa shiga tsirrai dukkansu ba tare da matsala ba. Na uku hasken rana. kowane tsiro ya samu ishasshen hasken rana don bunƙasa shi. Baya ga wannan tsarin da shi shine, yana tabbatar da samun lafiyar tsirrai, rage yuwuwar yaɗuwar cututtuka, ko ƙwari saboda babu cinkoso, rage asara lokacin da tsirrai suke cikin tsari mai kyau, yana rage asaran ruwa da taki, saboda tsara shi dai dai yadda ya kamata. Ƙaruwa a girbi wannan yana tabbatar da cewa tsirrai sun girma yadda yakamata wanda ke haifar da girbi mai yawa da inganci. Wannan mataki yana tabbatar da an samu auna filin da za a yi dashin, yin alaman inda kowani tsirro zai kasance. Tabbatar da cewa akwai isasshen nisa tsakanin tsiro da tsiro wanda haka za a iya samun inci shida, sha biyu bisa ga na’uin tsiron. Hakanan kuma dasa ƙananan tsirai yadda ya dace sukan samar da hanyan da babu tabbacin cewa za a samu wata matsala, ko tashin hankali akan shuka. Mahimmancin wannan idan akai amfani da wannan tsari yana taimaka ma manoma wajan samun nasara a noman zamani. Rage wahala, da kuma tabbatar da cewa filin gona yana da mafi kyawun sakamako masha Allahu na gode.

Assalamu alaikum warahmatullah, jama'a barkan mu da war haka, zan yi bayani a kan wannan hoton da ke sama, wannan hoto yana nuna wata mace tana ba da abinci da abun sha ga wasu mutane cikin yanayi na haɗin kai da jin daɗin jama'a. Wannan na iya wakiltan wani wani al’ada ko taro na gargajiya, inda ake ciyar da abokai, iyali ko maƙota. Yawancin lokaci irin wannan lokaci yana nuna, na farko ciyarwan al’ada, wanda yana iya zama wani ɓangare na al’adan wni yanki, Inda ake taruwa ana ciyar da juna don nuna haɗin kai da kuma mutunta juna. Na biyu taron nuna ƙauna ko sada zumunta. Irin waɗannan taruka na iya zama na musamman na sada zumunta, jin daɗi tare ko murnar wani abu kamar buki ko karramawa. Na uku abincin gargajiya, hoton yana nuna abincin da aka shirya a gargajiyance ta hanyar amfani da wasu kayan abinci na gargajiya wanda ke nuni yadda aka mutunta abincin gida da al’adu a wannan al’umma. Muhimmancin haɗin kai. Haka kuma wannan hoton yana nuna mahimmanci haɗin kai ga waɗannan al’umma ko kuma mahimmancin haɗin kai ga wadannan al’umma don taimakon juna da jin daɗin kasancewa tare a matsayin al’umma ɗaya. Wanda hakan na nuna shi wannan hoto wani nau'i ne na haɗin kai, wanda ke nuna mu’amala mai kyau, kasancewa tare, tabbatar da shauƙi da kasancewa da cin abinci wanda yake na al’ada ko al’umma da suke wakiltan wannan wuri. Haka nan kuma wannan hoton yana nuna mana mutanen karkara da kuma irin aikace-aikacen da suke yi na daji wanda hakan na tabbatar da aikin noman abincin da suka noma shine suke ƙoƙarin su ciyar da junan su. wassalam na gode.

Assalamu alaikum warahmatulla, barka da warhaka. Ina son zan yi amfani da wannan damar nayi bayanin hoton nan da yake a sama, idan muka kalli wannan hoton da kyau, zamu ga wani ƙwaro da ake kira buhu mai shedi ko ragon ruwa, wannan ƙwaro yana da rayuwa kamar haka na farko, muhalli da rayuwarsa, wannan ƙwaro yana zaune a cikin gurin ruwa wanda shi ne muhallin daya dace da shi yana rayuwa acikin yanayi mai damshi, kamar ruwa, ƙasa mai laushi ko ciyayi, inda suke samun kariya daga rana da bushewa. Na biyu, abinci da tufafin sa, yana cin ganyayyaki ko wasu ƙananan sinadarai dake cikin ruwa ko ƙasa. ƙwaƙwalwarsa tana ɓoyewa acikin harsashi, wanda yake kare shi daga yanayi mara kyau. Na uku, muhimmanci ga muhalli, waɗannan ƙwari wato ragon ruwa ko buhu-mai-shedi suna taka muhimmiyar rawa wajen tsaftace muhalli sabida suna cin wasu ƙwayoyin halitta masu lalacewa, suna kuma kasancewa abinci ga wasu dabbobi kamar tsuntsaye da kifaye. Suna kula da tsarin abinci a cikin yanayi, sai na huɗu, darasi da saƙon muhalli, wannan hoton yana nuna mana yadda ko wani irin halitta yake da muhimmanci a cikin tsarin halittar duniya. Ya kamata mu kula da muhalli, ta yadda halittun nan kamar wannan ragon ruwazasu cigaba da rayuwa a yanayi mai kyau. Kuma yana da kyau mu sani wannan abun yana taimakawa sosai ta ɓangaren noma wanda yak an iya zamowa a matsayin taki wanda zai samar da wasu ƙwayoyin halitta wanda zai sa ƙasa ta samu sinadari mai kyau ta hanyar fidda ciyayi da kuma aikin gona mai amfani. Masha Allahu wassalam.

Assalamu alaikum warahmatullahi barka da warhaka yau za ni bayani game da wannan hutun dake sama wannan hotun yana nuna dodon koɗi a wurin da suke rayuwa yawan ruwa me laka dodon koɗi dabba ce ko halitta dake rayuwa a wurare dake da ruwa ko danshi. Halittan tana cikin kwarkuwali ne, sai tana da jiki me taushi ana samunta a cikin ƙasa da ruwe a kogona ko yanayi me danshi. A wannan hoton, za mu iya ganin a wannan dabba, wannan halittan tana zaune ne a cikin laka wannan shi ne wurin dake ta fi so koma saba da zama lokaci-lokaci. Idan muka duba, za mu ga wannan halittan tana anfani me yawa, ana anfani da ita a matsayin abinci, musama ma a ƙasashenn afrika, asiya da turaya. Har ila yau, tana matuƙar anfani masmanna ga masana antu wajen samar da mai da ake anfani da shi, akula da fata. Wayan halittu suna cin ganye tsirai da sauran kayan halitta, suna motsi a hankali saboda tsarin jikinsu koma yadda suke anfani da gogayya, yana taimakawa wajen samar da daidaito da tsarin halitta ta hanyar ci da a zubar da yanyayi, ta yadda yake zama abinci ga sauran dabbobi. Wannan halittan ce wannan ana samun ta a wuraren na ƙauyuka da sauran dajojjuka dake suke anfani da laka ko danshi. Na gode se anjima.

assalamu alaikum barka dawar haka inna so zanyi amafani da wannan dama dan inyi bayanin wannan hoton dake sama a cikin wannan hoton zamu iyya ganin mutun wanda yake tsaye a cikin filin noma inda yake gudanar da aikin kula da kasa wannan aikin yana daya daga cikin mahimman dabaru wurin tabbatar da ingancin kasa daʤ tsirrai musamman a harkan noma zamu iyya ganin wasu abubuwa kamar haka nafar ko zamuga wannan mutumin yana kula da kasa wanda munce yana nufin dabarun noma amfani dasu dan kula da kasa dan ta cigaba da samar da albarkatun abinci yanda ya kamata hakanan yana wadatar da kasa da sinadaran da take bukata hakanan yana kare kasa daga ruguwar ruwa ko iska anna kuma tabbatar da sarrafa ta hanyan banru ko amfani da tsirrai masu sa kasa ta kasance lafiya zamu kuma iyya ganin wannan hoto a cikin wannan hoto akwai manufar aikin a cikin wannan hoton mutumin yana amfani da abin ban ruwa wanda keda mahimmanci wurin kiyaye danshi acikin kasa hakanan filin da ake gani a cikin wannan hoton yayi kama da filin da akai noma yana bukatan Karin kulawa dan tabbatar da cewa kasa zata iyya samun amfanin gona mai yalwa mai yawa kuma mai amfani haka kuma za’a iyya ganin amfanin wannan abin tahanyan tabbatar da cewa kasa tana da lafiya da tsirrai su girma da kyau yana rage barazanar albarkatun kasa saboda rugujewa ko rashin albarkatun kasa mai kyau yana ingantan amfanin gona a matakin dogon lokaci wassalam ku huta lafiya

Assalamu alaikum warahamatullah barka da war haka ina son zan yi bayani ne akan wannan hoton da yake sama. Wannan hoton yana nuna aikin rarrabawa bayan girbi wannan shi ne mataki na tantance kayan girbin gona ko kayan amfanin gona kaman tumatir in an debo su daga gona. Ana yin wannan tsari ne don ware kaya ingantattu daga wa’inda suka lalace ko suka samu matsala ya yin girbi. A wannan hoto ana iya ganin tumatir suna a kwanduna kuma ana gudanar da wannan aiki a gurin da zeba wa manoma damar ware kayan da zasu kai kasuwa. Wannan aiki yana da tsari kamar haka :- Na farko yana samar da ingancin kayan gona, a lokacin da ake rarraba kayan gona ma’aikata suna tabbatar da cewa akwai kayan da suka dace akai kasuwa, wannan yana taimakawa wajen tabbatar da ingancin kayan lambu da abinci. Haka nan kuma wannan abin yana rage asara, rarrabawa yana taimakawa wajen rage asarar kayan abinci saboda duk kayan da suka lalace ko suka samu matsala ana waresu kafin akai kasuwa, wannan yana rage barnan kayan amfanin gona, haka nan kuma yana taimakawa a kasuwa idan kayan suna da kyau kuma an shiryasu yadda ya kamata suna samun daraja a kasuwa, wannan yana sa kayan su samu fara shi mai kyau wanda hakan na amfani ga manoma. Ana kuma samun tsari mai kyau a wurin rarrabawa wanda yakan taimakawa wajen samar da aiki ga ma’aikata sannan wannan yana ƙara yawan aiki da cigaban tattalin arziki a ƙasa. Wasalam ku huta lafiya.

Assalamu alaikum warahmatullah barka da warhaka, ina so na yi amfani da wannan dama in yi bayani akan wannan hoto da yake sama. Atakaice in muka dubi wannan hotan kacoƙam kayan da a ciki mafi yawa kaya ne wanda ake amfani da su wurin yin miya ta abinci, wanda daga cikin abubuwan da suke a ciki za mu iya ganin akwai tumatur, akwai tattasai, akwai tarugu, akwai wake da sauran ire ire waɗannan. Kuma dukkansu ana amfani da su ne wajen yin miya, misali idan muka ɗauki busashshen tumatur wanda yake a cikin nan, tumatur ne wanda aka shuka a gona aka gyara shi, aka yi amfani da shi ta hanyar ɓude shi, a shanya shi in ya bushe a kawo kasuwa. Wanda hakan na ba ma masu saidawa daman saida shi awo-awo ta hanyar mudu-mudu ko tiya-tiya ko kuma aɗiba ma mafi yawa abun da kake buƙata, haka nan shi ma tattasai, shi ma abun miya ne wanda ake amfani da shi ta hanyar gyara miya wannan tattasan shi ma a gona ake samun shi wanda mafi yawa manoma suke samar da shi, bayan samar da shi sai a saida shi ga ‘yan kasuwa su kuma su fafe shi su shanya shi ya bushe a rana. Sai su kawo kasuwa shi ma a riƙa auna shi, ana amfani da shi, sai tankwa shi ma, tankwan kala biyu ne, akwai tankwa na miya, akwai tankwa na fura wanda a nan nake iya ganin tankwa ɗin miya wanda ake amfani da shi a ƙarawa ma miya sinadarai waɗanda idan mutum ya ci zai tabbatar da cewa lallai tabbas an sanya waɗannan abubuwa a ciki. Sannan kuma kaman yanda akwai wake a ciki shi ma wake wasu mutane suna amfani da shi su sanya a cikin miya wanda sai sun dafa shi sun tafasa, sun tabbatar da ya yi taushi sai a sanya shi a cikin miya sai a yi amfani da shi a matsayin sinadari. Salam, na gode.

Assalamu alaikum warahmatullah, barka da warhaka. Wannan hoton yana da kama da hoton da ya wuce a baya, amma shi ma ga ta ataƙaice zan yi bayanin shi. Akwai ɗan bambanci kaɗan, sabooda shi wannan hoton yana bayani ne akan yanda ake fesa maganin kwari a cikin gona, wanda yana da amfani sosai wajen hana arnar da kwari kamar ɓera, tsutsooci da sauran dabbobi ke yi ba tsirai, musamman lokacin da suke girma. Yana kuma taimakawa wajen kare tsirrai daga hunhuna ko sauran cututtuka masu illa. Duk da haka, akwai ayyukan da yakamata a kula da kuma ƙaidojin da yakamata a kula a kiyaye, don kauce wa illoli. Na farko, ana amfani da kayan kariya. Mutumin yakamata ya saanya kayan kariya kamar safar hannu, da takalman roba, abun rofe hanci da baki, da a gwagwan ido, domin kare kansa daga shaƙa ko shafan sinadaran. Haka kuma akwai burɗe na amfani. Sinadaran maganin kwari suna da ƙaidoji akan yanda ake cakuɗa su da ruwa ko wani abun amfani. Akwai buƙatan bin umurnin da ake bi kwalin maganin, domin samun sakamako mai kyau. Da guje wa amfani da yawa ko kaɗa kare muhalli. Ana guje wa fesawa a lokacin da iska ke taashi sosai, domin kada abin ya yaɗu zuwa wurare da ba a nufa ba, ko kusa da rijiyoyi ko wuraren da ake saamun ruwa. A kuma rasan amfani da yawa. Yawan amfani da sinadarai fiye da ƙima na iya illata tsirrai ko haifar da matsalar gurbacewan ƙasa da ruwa. Illolin sinadaran da lafiyan ɗa adam, akwai illoli da yawa da su ke haifarwa idan ba a bi ƙaida ba. Sha ko shafan sinadarai na iya hazafar da matsalolin lafiya, ko rasan lafiya mai tsanani zazaɓi ko ciwon numfashi. Ana amfani da wajnnan magungunan kwari domin taimakawa a tsirran gona wajen bunƙasa noma. Sanan akwai buƙatan duk wanda ze yi amfani dashi ya kula kuma ya kiyaye da wajnnan ƙaidojin. Mashaa allah. Wassalam.

assalamu alaikum wa rahmatullah barka da war haka ina so zan yi amfani da wannan dama in yi bayani a kan wannan hoton da ke sama a taƙaice wannan ho:ton yana nuna mutane suna tattara kayan amfanin gona domin ajiya ko shirya su don kaiwa kasuwa mai nisa wannan tsari yana da matuƙar muhimmanci domin tabbatar da cewa kayan amfanin gona sun kai kasuwa cikin ƙoshi lafiya da inganci ajiyar amfanin gona domin saɸararsu ya haɗa da shirya kayan yadda ba za su lalace ba ko kuma su rasa ingancinsu ana amfani da buhunhuna kwalaye ko sauran kayayyakin da suka dace don kare kayan daga ɓarnar yanayi kamar ruwan sama ko zafi ana kuma kula da dabarun safara ta yadda za a rage lalacewa da asarar kayan a hanya wannan yana taimakawa wajen ƙara darajar kayan a kasuwa da samun riba mai kyau ga manoma haka nan yana da amfani wajen wadata kasuwanni da kayan amfanin gona musamman a wuraren da suke da kusanci ko suke da nisa daga gonaki hakan nan wa’yannan mutane za mu ga suna ta hada hadar waɗannan kayan musamman idan muka duba dankali ne aka sanya a cikin buhuna aka ɗauko ganyaye ko kuma itatuwa aka aza sama ana ɗinkewa daga ƙarshe za a ɗauka a kai kasuwa cikin mota ko saman kai ko saman wani abu makamancin wannan ta haka za a iya ɗaukarsu zuwa wurare masu nisa wanda hakan zai amfanar da waɗannan mutanen da suke a can da kuma su masu sai da kayan a siye su a cikin farashi mai amfani mai kuma tsoka: wannan a taƙaice kenan game da wannan hoton na gode wassalam

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da war haka. Ina so zan yi amfani da wannan dama saboda bayani a taƙaice game da wannan hoton da ke sama. Wannan hoton dai idan muka duba za mu ga masara, wadda aka ciro daga gona kuma an ajiye, a… ga alama za a ajiye ta ne na tsawon lokaci. So akwai hanyoyi da ake bi da yawa mafi inganci don tabbatar da an ajiye wannan masara saboda ba ta lalace ba kuma ba ta samu matsala ba. Wannan masara yana nufin hanyoyin da ake bi don ajiye ta, yadda za ta zauna lafiya, ba tare da ta lalace ko ta rasa ingancinta, tsawon lokaci. Na farko za mu kalli waɗannan hanyoyin kamar haka: shirya masara, bayan girbin masara, ana tabbatar da cewa an cire duk wani datti kamar ganye, ƙasa ko wasu abubuwa da suka gauraya da ita saboda kaucewar matsala. Na biyu, ana busar da ita. Masara na buƙatar bushewa sosai kafin a ajiye ta, wannan yana rage barazanar lalacewa sakamakon danshi, wanda yake jawo huhuna ko tsutsotsi. Ana iya busar da masara a ƙarƙashin rana ko ta amfani da injin bushewa. Idan muka kalli wannan, kamar an ajiye ta ne a wani fili wanda rana ke bugunta tana shan iska tana bushewa, saboda idan ba ta bushe ba, ba za ta samu damar tsayawa a ajiye ba, tsawon lokaci. Abu na uku shi ne amfani da buhuhunan ajiya na masara, masara na da adanawa cikin buhuhuwa, masara na buƙatar adana ta cikin buhuna masu ƙarfi da tsafta waɗanda ba za su bari ruwa ko danshi su shiga cikinta ba. Sai a huɗu, ajiye ta a wuri mai kyau, masara na buƙatar ajiye ta a wuri mai iska sosai da kuma wurin da ba danshi ko ruwan sama a wurin. Wajibi ne a guji wuraren da zafi ko iska mai danshi yake taruwa. Haka nan, yana da kyau a kare ta daga ƙwari da dabbobi. A tabbatar an yi amfani da kayan kariya kamar amfani da magungunan ƙwari na musamman ko rufe wurin ajiya yadda ba shanu, ɓeraye ko sauran dabbobi da za su shiga ciki, domin su yi ɓarna. Ana sarrafa ta a kai a kai. Haka nan, kowane lokaci akwai buƙatar a riƙa kula da kowanne ɗan masara don tabbatar da lafiya da. Wassalam a huta lafiya.

assalamu alaikum warahamatullah barka da warhaka innaso zanyi bayani a takaice gameda wannan hoton dayake a sama wannan hoton stiro ne na wata shuka wanda yake tana kan mataki na farko farkon farawar ta ma’ana dai wannan shuka a yanzu ne take akan hanyan da take bukatan kulawa take bukana ruwa take bukatar magani imam za’a sanya mata take bukatan wani feshi da ya kamata ay mata wanda zai amfanar da ita nan gabadomin ta samu ta haifar da ‘ya‘ya’ masu inganci kuma masu amfani na farko dai zamu iya gane cewa wannan shuka tanada kalan launin kore wanda koren nan zai iya samar da um mafi yawan um abubuwan da muke amfani dasu ayanzu misali idan muka duba wannan yayi maka da gayen kankana wanda kankana itama tana farawa ne kamar haka wanda yake haifar da ‘ya‘ya’ daga baya masu girma kuma masu amfani haka nan tayi ampa tayi kama da irin kabewa wanda kabewa ita ma takan fara haka ne itta ma ta samar da manya man ‘ya’ ya’ acikin ta wanda mafi yawa kabewa itama ganyen ta kore yake farawa kuma tana haifar da furanni da irrin wadannan hakanan kuma yana kama da gyandama ko kuma tumaturin turawa wanda shima wannan ganyenshi haka yakeyi yanyin yado a ko ina kuma a yadonnan zai haifar da ya yayenshi suhau sama daban daban su samar da ‘ya’ ya’ masu amfani wassalam a huta lafiya

Assalamu alaikum warahamatulla, barka da warhaka, a; zan so in yi bayanin wannan hoton shi ma a taƙaice, kamar yanda nake gani. A baya, mun ga yanda wannan shuka ta fara, kuma hat ta fara fid da firanni wannda firannin nan su ne suke canzawa su koma ‘ya’ya. Wanda ‘ya’yan nan kuma su ne suke canzawa su kuma a yi amfani da su bayan sun girma sun isa ci ko sun isa amfani. To, a nan za mu iya ganin wata shuka kamar da magani a baya ko kuma in ce wadda magani a baya ita ce ta sake dawowa matsayin na ta kai wani mataki wanda yake na tsakiya. Wanda wannan matakin, ana kiran shi matakin tsakiya wanda ma’ana ta fara ‘ya’ya, ta wuce matakin farko na firanni, an ba ta magunguna da sauran su, yanzu ta kai ga fara fitad da ‘ya’ya. Wanda ‘ya’yan suna neman kulawa sosai, wanda kulawar ta danganta da irin yadda shukar take buƙata. Na farko de tana buƙatar ai mata feshin ƙwari, wanda ze kare ka daga faruwar wasu ƙwari ko tsutsotsi ko ƃeraye ko wasu abubuwa waɗanda suke iya cuta mata. Sannan, tana buƙatar kulawa sosai, wanda kulawar ya danganta da yanda take buƙatar ruwa. Za a iya ba ta ruwa ne da yawa ko a ba ta kaɗan ko kuma ya zan ana cire mata haƙuƙuwan da suke kusa da ita. Wanda mafi yawa idan ba a cire mata ciyayin da suke kusa da it aba, za su iya lalata ta ko su ƃanna ta. To, wannan shuka tana tsakiya kuma tana ga alamun ba da ‘ya’ya, ga alama kuma tana cikin jin daɗi wanda ruwa da kuma danshin wurin da take, ya samar mata da jin daɗin da take buƙata, se anjima.

Assalamu alaikum warahamatullah barka da warhaka ina so zanyi bayani akan wannan hoton dake sama a taikace. Wannan hoton yana nuna wani tsarin sarrafa abinci daga matakin farko zuwa matakin karshe. Abubuwan da ake iya gani a cikin wannan hoton akwai na farko kwanon ƙullu, ƙullun dake cikin kwano zagaye ana iya sarrafa shi zuwa kayan abinci kamar waina, fankaso, ko wasu kayan ciye ciye na gargajiya wannan kullun an shiryashi don wannan aikin kawai. Abu na biyu kuma muna iya ganin kwanon dake kan murhu, wannan kwano yana dauke da wani ruwa mai kama da miya, kunu ko wani irin abin amfani dashi. Ana dafawa akan murhun ƙasa wannan murhun ƙasa murhu ne wanda ake yi na gargajiya, ana amfani da murhu na gargajiya tare da itace domin samar da zafi. Abu na uku muna iya ganin murhun gargajiya a cikin wannan hoto anyi amfani da murhun ƙasa ne da itace wanda ya saɓa a tsarin girki na gargajiya a ƙasashenmu. Wannan irin tsari yana nuna ɗabi’an gargajiya inda ake amfani da kayan aikin gida da kayan gargajiya wajen girki. Wannan littafin ko ince wannan hoton yana da abubuwa makamantan irin su muciya wanda muciyan nan idan muka dubeta da ita da tiren dake saman murhu ana amfani da ita ne a motsa wannan abin saboda a samar da abubuwan da ake amfani dasu. Assalam na gode

Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da war haka, ina so zan yi anfani da wannan dama saboda in yi bayani a taƙaice game da wannan hoton da ke sama. Wannan hoton, yana nuna yadda ake buɗe ƙasa a yi aiki a cikin ta. Wannan aikin yana nufin aikin sarrafa ƙasa da hannu ko kayan aiki domin shirya ta dan shuka itatuwa ko noma. Haka Kuma, ana iya fahimtac cewa anayin gyaran ne ta hanyay yin ƙunyoyi a wannan kunya kuma a saman ta za a iya shuka kayan anfanin gona irin su gero, dawa, masara da sauransu. Haka, ana yin wannan aikin saboda tabbatad da ingancin anfanin gonan da aka riga aka shuka har ya fara fitowa. Ta wannan ne za a iya yin noma, a nome duk wani haki ko ciyawa wacce take tana zama barazana ga shukad da aka yi ko ta fara fitowa. Wannan aikin, yana da matuƙar mahimanci saboda, saboda yana temaka ma anfanin gona su samu su yi girma su yi faɗi su yi tsaho su samu lafiya. Sannan mafi yawa ana yin shi ne a lokacin damuna, lokacin da ruwa suka sauka a kan shuka. Idan muka duba a cikin wannan gonar, za mu ga wani mutum riƙe da kwasa yana ƙoƙarin aikin zahe ƙasa ta hanyar buɗe ta, ya ware duk wani abu da yake a ciki wanda yake cutar da shuka, sannan za mu iya ganin haƙuƙuwa irin su dawa, masara ko gero wanda yake ƙoƙarin gyarawa wasu ya wuce su ya gyara su wasu kuma yana ƙoƙarin kaiwa wurin su wasu kuma gasu nan yana rage musu yawan haƙuƙuwa da suke a tattare da su. A hakan, ze tabbatar da samun ingantaccen kayan aiki da ingantattun a; a da anfanin gona wanda daga ƙarshe ze anfana kuma ya anfanar da al'uma, wassalam, na gode.

assalamu alaikum wa rahmatulla:h barka da war haka ina so zan yi bayani a taƙaice game da wannan hoton da ke sama wannan hoton da ke sama idan muka duba yanaɗaya daga cikin hotunan da suke nuni a kan gona wadda ta lalace tana buƙatar gyara wanda akwai hakukuwa da yawa wadda suka faɗo a cikin gonan nan wanda akwai buƙatar matsawar ana so a yi aiki mai kyau a ciki to dole sai an jaye su an gyara ta an tabbatar da an zwahe ta an hunƙuro ta sannan an buɗa ta a sanya amfanin gona a ciki idan muka yi duba da kyau a cikin hoton za mu iya ganin sansamin kaba wani icce da ake ce mai iccen kaba wani ɓangare na iccen nan ya faɗo ƙasa wanda a ƙasa akwai sansami ga su nan da yawa sun zamo a matsayin shara da ƙazanta a cikin gonar wanda dole matsawar ana so a yi aiki mai inganci mai amfani a ciki wanda zai ba da tsirrai masu kyau dole sai an kwashe waɗannan abubuwa an gyara ƙasan nan an yi mata kunya kunya an feshe ta da maganin feshi ko na ƙwari ko na tsutsotsi ko na ʧiyayi wanda hakan zai ba da dama a samu damar yin aiki mai kyau a ciki haka na kuma wannan hoton yana ɗauke da wasu ganyaye waɗanda suke kamar hakukuwa ne ko ciyayi ne waɗanda suke a cikin gonar wanda ga alama har sun fara girma sun fara ɓata gurin a taƙaice kenan wassalam

Assalamu alaikum warahmatullah barka da warhaka, ina so zan yi bayani ne a game da wannan hotan da ke wannan hoto. Hoto ne wanda yake nuni akan matar da ke sai da tumatur, a cikin hotan za mu ga wata mata da take kasuwancin sai da tumatur da kuma sauran kayan miya, wanda tumaturin an tsara shi an jera shi ta yanda duk wanda yake buƙatan siya zai iya zuwa ya siya cikin sauƙi ba tare da wahala. A cikin wannan hotan za mu iya gani yanda matannan ta karkasa ko kuma ta rarraba tumaturinta roba-roba, ko kuma kwanduna-kwanduna wanda za ka samu matsakaici. aga ciki za ka samu ƙarami, za ka samu babba, haka nan tumaturin za mu iya ɗan fa cewa ba shi kaɗai ba ne fa a cikin hotan, kuma ba shi kaɗai take saidawa ba; kusan dukkan kayan miya tana saidawa a cikin wannan shago nata, a cikin wannan shago za mu iya ganin tattasai dai gashi can a gefe ya yi ja-ja za mu iya ganin tarugu, za mu iya ganin wasu abubuwa ma waɗanda ba tumaturin da yake a ɗanye ba; mafi yawan dai abun da yafi yawa a ciki wanda ake gani shi ne ɗanyan tumatur. To, a bayanta ma akwai tumatur wanda yake busashshe ne, akwai tattasai busashshe, akwai albasa, akwai robobi da yawa da suke ɗauke da kayayyaki na sinadaran da ake haɗawa wajen haɗa miya domin yin abinci mai inganci mai daɗi. Wannan tumaturin idan aka gan shi za a gane cewa ya samu kulawa mai kyau a lokacin da yike a gona saboda an kula da shi, an yi mai duk abun da ya kamata tunda ga shuka har ya kai banruwa, har ya kai ga feshi da sauran sinadaran abubuwan da yake buƙata, aka ba shi har ya kawo a wannan mataki na saidawa.

assalamu alikum barka da war haka innson zanyi amfani da wannan dama saboda inyi baya ni akan wannan hoton da yake sama wannan hoton idan muka dubeshi zamu fahimci cewa wato wannan ice ne wanda ake kira caf abaya amma kuma ya yan wannan ice wannan iccen mafi yawa ana samun shine a garuruwan nigeriya koma ince afiriƙka gaba daya sannan a wannan iccen zamu iya an deboshi ne daga uwan iccen an kawo ya yan an ajiye ana shin dauka akai gida ko kuam akai kasuwa ko kuma a dauka akai wurin sayarwa zamu iyya fahintar cewa ankawo ananne an ajiye jiran wanda ya bukata yayi amfani da shi koya siya yazo ya gani yayi amfani dashi koya siyeshi wannan iccen babaya ice ne wanda ake shukawa a gona ko a gida ko a kan hanya koma duk inda mutun yake bukata katsawan dai zai kula dashi zaka iyya samun ya yan dake ciki ka fafe ta ya yan dake ciki kajeƙ ka wanke su ka tsafta ce su sai ka shuka su idan ka shuka su haifi ya yaƙ irren wayan nan in za’aci za’a fasata ne a cikin ta za’a dan sami yaddorawa a wanke a gyara a dafa aci domin tana da ainihin suna darai da yawa wanda suke da amfani ga lafiyan jiki wannan a taka ice kenan game da wannan hoton na iccen babaya ko kuma ya yan iccen babaya wanda akafi sani da gwanda nagode sai anjima

Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da war haka ina so zan yi anfani da wannan dama in yi bayani a kan wannan hoton a taƙaice. Wannan hoto, a za mu iya fahimtar cewa ana ɗaukak kayan da aka gyara ne ko akai aikin su daga gona zuwa gida ko zuwa kasuwa. Idan muka duba a cikin hoton, akwai mutane guda biyu suna ɗauke da abin hawa, wannan abin hawan ɗayan yana riƙe da shi ɗayan kuma yana ƙoƙarin ɗaura abin anfanin gona ya aza a sama saboda wannan ya ɗauka ya kai kasuwa ko ya kai shi a gida. Abin da yai ƙoƙarin azawa ze iya kasancewa ganyen harawa wanda harawa ana iya samun ta ne daga wake. Wake idan aka yi shi aka girbe shi aka ɗebe, se a bar harawa, ana kiran wannan abin harawa kuma wannan ɗinya ce ba ta ma bushe ba. Ze iya kasancewa ganyen a kudaku ko kuma dankali, ana ce mishi dankali ko a kira shi kudaku wanda shi ma ganyan shi a haka yake, ana iya ɗauka tai shi ma a kai ma dabbobi ko wasu abubuwa da suke anfani da shi. Haka zalika, za mu iya ganin wannan da yake azawa, abin da yake azawa kuma zai iya kasancewa ganyen wani abu daban wanda ba wa'innan ba wanda dai ko ma mene ne, ganye ne na anfanin gona da anka ƙare aka girbe aka kwashe, shi ne ake so shi ma a ɗauke shi a kai shi a gida ko kuma a kai shi a kasuwa koko a kai shi wurin da za a yi anfani da shi ko kauce ma ƃannash shanu ko dabbobbi ko wa'yansu mutane, na gode, sai anjima.

assalamu alaikum warahmatullah barka da war haka ina so zan yi amfani da wannan daman saboda in yi bayani a kan wannan hoton da yake sama wannan hoto idan muka kalle shi da kyau za mu ga mutane ne a cikin adaidaita sahu wanda ita ake kira motan ɗaukan kaya an sanya kayayyakin aikin gona a cikin musamman idan mu ka kalla buhu na farko za a iya ganin rogo a ciki buhu na biyu shi ma rogo ne a ciki za mu iya fahimtan rogon ma sai da aka gyara shi aka kakkatse shi bubbuɗe shi sannan aka sanya shi a cikin buhu sannan wa'innan mutanen sun cika adaidaita ne su je da shi kasuwa ko gida ko kuma wani aiki da za a yi da shi daban wanda ba mu sani ba amman dai tabbas rogo ne a cikin wannan motar kuma za a je da shi kasuwa ko gida haka zalika idan muka duba a gefe akwai mashin wannan mashin da alama yana kusa da gonan wani mutum wanda ƙilan shi ma aiki ya je yi ko kuma ya aje ne ya je shi ma ya ɗau kaya yai aiki ya je gida sannan a gefen ɗayan kuma akwai rogo wanda idan muka kula an kula da shi ya yi kyau ya samu inganci kuma a haka za mu tabbatar da cewa gurin gona ne na wani mutum wanda ya tabbatar da ya kula da rogon kuma yana samun kulawa yadda ya kamata assalam na gode sai an jima a huta lafiya

Assala mu alaikum warahamatulla barka da warhaaka. Ina so zan yi amfani da wanna dama a taƙaice in yi bayani game da wannan hoton da yake sama, wannan hoton yana nuna ‘ya’yan itace waɗanda ba su nuna ba wannan yana nufin ‘ya’yan itace da ba su kai da laushi ɗuna ko ɗaukan ta daga kalan kamanninsu na ɗanɗano ba. Wato suna cikin matakin farko na balagarsu misali ana iya samun ƙanaƙana wadda ba ta nuna ba, ana samun mangwaro be nuna ba, lemu, ayaba, agwaluma da sauransu waɗannan dukan su ‘ya’yan itace ne waɗanda za a iya samu waɗanda ba su nuna ba, hakan nan akwai wasu ƙanni da suke nuna wa wanda mafiyawansu in ba su nuna ba haka suke nunawa, misali idan muka duba na farko launinsu yawanci suna da launi me duhu ko kuma kore idan ɗayan su be nuna ba, ze nuna wani kala na launi a misali ze nuna kore ko kuma ya yi duhu, se na biyu ƙamshi ba ta da ƙamshi mai ƙarfi mafiyawan ‘ya’yan itace waɗanda ba su nuna ba za a iya samun su ba su da ƙamshi wanda ze ja hankalin mutum har ya ji yana sha’awa. Se abu na uku shi ne ɗanɗano suna da ɗanɗano mara zaƙi, wani lokaci kuma ɗaci ko kaushi wanda hakan ma ze ba da daman mutum ya ji ma ba shi da ra’ayi akan su, hakan nan kuma se laushi suna da tauri fiye da yanayin da suka nuna mafiyawan ire-iren waɗannan abubuwan da ba su nuna ba za ka same su da tauri ko kaushi wanda me ra’a yin shi ba ze iya sha cikin daɗi ba, idan muka duba wannan shi kuma da ke cikin wannan hoton za mu ganshi a matsayin mafiyawan ƙasashen Hausa ana kiran shi da suna agwalemu wanda abinci ne wanda yawancin mutane na amfani da shi, amma kuma wanann be nuna ba za a same shi da ƙarfi da kuma ɗaci. Na gode, se an jima.

Assalamu alaikum warahamatullahi barka da war haka, ina so zan yi amfani da wannan dama in yi bayani wannan hoto da Hausa yana nufin jira kusa da abincin da ake dafawa wannan yana nuni da yadda mutum yake tsayawa kullum yana jiran abincin ya gama dafuwa, Dalilin jira a kusa da abinci da ake dafawa ta farko domin tabbatar da cewa abincin ba zai kone ko lalace ba. Na biyu yawan sha'awa, wani lokaci mutum in mutum yana jin yinwa sosai in ya tsaya abinci yana jiran ya gama dafuwa kafin yai amfani da shi. Na uku, taimakawa wani zai tsaya kusa don taimakawa in an buƙaci taimakon a tare da shi. Na huɗu jin dadin ƙamshin abinci, wasu suna jin dadin kasancewa kusa da abincin saboda ƙamshin da yake ciki, haka kuma na duba al'adu da suke a wasu wuraren na duba abinci. A wasu al'adun Hausawa, mutum zai iya zama kusa da abincin domin sha'awa ko nuna girma ga wanda yake dafawa musamman a gidajen da ake tattala jama'a da yawa. Haka kuma za mu iya gani cikin wannan hoton wani bawan Allah a zaune kusa da murhu wanda murhun an aza abun dafa abinci wuta na ci yana jira abincin ya kare wanda zai iya yuwuwa ya yi ne don kare abincin ba tare da bari ya lalace ba. Na gode sosai sai anjima

Assalamu alaikum warahmatullah, barka da war haka. Ina so zanji bayani akan wannan hoto ataƙaice. wannan hoto jana nuna wani yaro yana zaune, kusa da wuta yayin da ake dafa abinci:, acikin daji ko gida mai sauƙi. Ana iya: ganin cewa, wutan tana anfani da itace: amatsayin mai, kuma akwai tukunya akan wutan. Zamu iya: ganin bayani kamar haka. wannan yana hidda salon dafa abici, na gargajiya da ake anfani dashi. Musaman a yan kunan karkara. Inda ba anfani da gas ko lantarki. Yin anfani da itace, na illa ga muhalli. saboda yawan tara itatuwa. amma jana da anfani ga waɗan da basu da wasu, hanyoyin girki in ba waɗan nan ba. Zamu ga cewa kuma zaune kusa da wuta jana iya zama hatsari ga yaraa. Saboda zafin wuta da hayaƙi. wanda zai iya jayo matsalolin nufashi da maka man. wannan yana nuna halin rajuwa mai sauƙi, da dogaro da kayan gargajiya na gida. Idan muka ƙara dubawa de, zaku tabbatar cewa wannan ɗakin girki, ko wannan da ba abinci akʷai murafu guda biju awurin. ɗajan akwai wuta tanaci aciki. ɗayan kuma ba wuta amma an tsaja itace, kuma an aza tukunya asama. dukan su de murafu ne, wanda ke nuna cewa ko de adaji akayi wannan. Ko kuma acikin gida mai sauƙi na karkara. Nagode se anjima.

Assalamu alaikum warahamatullah, barka da warhaka. Ina son zanyi amfani dama inyi bayani game da wannan hoton a takaice. Wannan hoton yana nuna wata mata tana ba shuke-shike ruwa a cikin gidan da akayi da gilashi ko robobi don kula da yana yin girman shuka da makamanta ta, wannan tsari yana da matuƙar wa amfani da yanayi mai zafi da iska don bada yana yin daya dace ga shuka. Haka nan zamu iya ganin wa’insu abubuwa dabam wa’inda ba wa’innan ba a cikin wannan hoton. Wannan matar zamu iya ganin tana amfani da jarka don bawa shuke -shuken ruwa, wannan yana tabbata da cewa shuka-shuken suna samun ruwa mai isa, kuma suna isashen ruwa domin bunƙasa da girma. Haka nan kuma irin wannan gidan na gilashi ko robobi yana taimakawa wajen kariya daga canfe-canfen yanayi, kamar iska mai ƙarfi, zafin rana mai yawa ko ruwan sama mai yawa, haka nan yana hana shigar kwari ko waɗansu cututuka wa’inda ba a iya sani ba, ko ba a gani ba wa’inda ke fitowa ga shuka. Ana amfani da iri wannan gida don noman kayan lambu, furanni ko sauran shuke-shuke masu buƙatan yanayi mai tsauri. Yana amfani da ruwa, ko yin amfani da ruwa mai kyau da lura da yana yin zafi a wannan gidan yana taimakawa wajen cimma girbi mai kyau mai amfani. Idan muka duba kuma wannan gidan, gida ne wanda akayi aka kulle shi kuma ana samun hanyoyi wa’inda ake bi domin bayar da ruwa ga shuke-shuken dake ciki. Na gode, sai anjima.

vAssalamu alaikum warahamatullah. Barkanmu da warhaka ina so zan yi amfani da wannan dama a taikace inyi bayani game da wannan hoton dake sama. Wannan hoton yana nuna wata mace tana aiki gona a gonar masara, ana iya ganin cewa tana tsaka da tsaftace gonar ko cire ciyawa domin kula da shuke-shuken dake cikinta. Zamu iya ganin wa’insu abubuwa dabam wa’inda ba wa’innan ba. Matar tana cire ciyawa ko kuma kula da masaran dake cikin gona, wannan aikin yana taimakawa wajen samar da yanayi mai kyau don bunƙasan masara da kuma sauran amfanin gona da yake cikin gonar. Yana da mahimmanci kwarai domin tsaftace gona yana hana ciyawa kwace abubuwan gina jiki daga shukan da aka shuka, wanda mafi yawan shukeki suna samun matsala ne tun lokacin da aka shukasu in sun fara girma matsawar ba a cire musu hakukuwa wa’inada ke iya janye sinadaran da suke sanyan abubuwan dake gina jiki a cikinsu ba. So wannan aikin da take yi yana taimakawa wajen tabbatar da wa’innan sinadaran sun samu ga shuka wa’inda suke gina mutum da kuma sauransu. Haka kuma yana kare shuka daga kwari da wasu cututuka dake shafan amfanin gona, wanda mafi yawa zaka tarar idan ba a cire wa’innan hakukuwan ba sukan jawo ƙwari, wanda ƙwarin nan sukan zo su yi barna wa shukan, wannan, bayan wannan kuma aiki yana tabbatar da cewa amfanin gona zai yi girma yadda ya kamata, kuma a samu girbi mai kyau mai amfani, wanda hakan na tabbatar maka da cewa matsawar an gyara gona to tabbaas za a samu abun da ake buƙata a cikin shi. Na gode, sai anjima.

Assalamu alaikum warahmatullah, barka da war haka, ina soo zan yi amfani da wannan dama in yi bayani akan wannan hoton da dake sama a taƙaice wannan hoton yana nunna yadda mata ke sarrafa garin rogo bayan an yi girbi wanda ke da mahinmanci wajen samar da kayan abinci kamar gari akamu ko fufu, hakazalika wannan abun yana da mahinmanci yadda ake sarrafa shi wajen tabbatar da cewa an kiyaye amfanin gona da kuma lalacewa da kuma samar da kayayin abinci daban-daban, za mu ga sausu da kin kin matakai da ake bi wajen garin rogo bayan an girb eshi na farko ana tsaftace shi, a wannan garin rogo ɗin yana da sayu wanda ake cirewa daga ƙasa in an girbe shi sai a tsaftace shi domin a cire datti a ƙasan shi, haka nan kuma ana fere shi a cire ɓawon garin rogo da hannu ko kuma ta amfani da injina domina samun cikakkyiyan tsafta kafin ai asaran fashi, sai kuma wankewa ana wanke wannan garin rogo da ruwa mai tsafta domin a cire dukkan datti da sauran ɓawon da ba a so ai amfani da shi, haka nan ana iya zuba shi a cikin ruwa domina a ya tsame ko wani abu mai tsawo kamar a irin a ruwa ko kuma ƙullu ko makamancin wannan, wannan yana taimakawa wajen cire sausu sinadarai mai guba da ke cikin wannan garin rogo ɗin musamman idan yana da yawa. Na gode, sai anjima.

Assalaamu alaikum warah matullah, barka da warhaka ina so zan yi amfani da wannan dama saboda in bayani akan wannan hoton dake sama a taƙaice, wannan hoton idan muka duba acincin shi za mu ga wata mata tare da jaririnta, inda take aiki a gona tana ɗauke da kwando cike da kayan noma wanda ake gani kamar rogo ko itatuwa a saman kanta ɗauke kuma da jariri a bayanta yayin da wannan kayan yake a gefen ta akwai hakukuwa a sassan cikin inda take, wanda ke nuna acikin gona take inda ake aiki. hakannan wannan hoton yana nuna ƙoƙarin da mata ke yi wajen haɗa aikin gona da aikin iyali musamman a yankunan karkara. za mu iya ganin ma’anoni daban daban acikin wannan hoton, za mu iya ganin cewa hoton yana fidda rawar da maata suke takawa acikin gona da kuma tattalin arziƙi suna tabbatar da samar da abinci duk da nauyin iyali da kuma gida. hakannan za mu iya fahimta haƙuri da jarumta irin ta mata, uwa tana nuna juriya, haƙuri da ƙoƙari tana tafiyar da aiki da kuma kula da jaririnta, akwai muhimmanci sosai acikin wannan kuma yana da amfani matuƙa, musamman za mu fahimci cewa mata a tattalin arziƙi suna taimakaawa sosai wanda mata ke taka muhimiyar rawa wajen cigaban noma da abinci mai ɗorewa cikin ƙasa da kuma iyali baki ɗaya naagode sai anjima.

Assalamu alaikum warahamatullah barka da war haka ina so zan yi amfani da wannan damar in yi bayanin wannan hoto da yake a sama. Wannan hoton yana iya wakiltar wata mace tana gudanar da aiki cikin gina. Akwai wani abu mai ruwa mai launi rawaya a cikin kwano kuma tana zubawa a kan ganye wannan yana nuna wani bangare na aikin yadda ake sarrafa kayan amfanin gona a gida ko karkara Inda ake amfani Kayan ganye da kwanduna. Wannan aikin sarrafa kayan gona kan iya zama don samar da abinci ko neman tallafi da neman arziki. Za mu iya gani abubuwan da dama. Kamar haka a cikin wannan hoto. Na farko mata a aikin sarrafa kayan gona hoton yana nuna wakiltar da mata ke takawa a wajen sarrafa kayan amfanin gona bayan an girbe su. Na biyu amfanin da kayan gargajiya wanda hanyoyin sarrafawa na gargajiya kamar amfani da ganye da kwanduna. Sai abu na uku za mu ga ci gaban gida da kuma ƙasa baki ɗaya. Wannan hoton yana nuna muhimmancin. Haka zalika za mu iya ganin karikintai a gefen wannan matar wanda ke nuna wannan abun da take yi daga ƙarshe za a sarrafa shi a maida shi wani abinci ko wani abun sha mai amfani ko a cikin gida ko a cikin ƙasa ko a cikin anguwa baki ɗaya. Na gode sai anjima.

Assalamu alaikum warahamatullahi barka da war haka ina so zan yi amfani da wannan dama in yi bayani a takaice game da wannan hoton. wannan hoto akwai abubuwa da dama a cikin shi, na farko za mu iya gani wata mata a zaune a saman kujera tana sarrafa doya, Wanda sarrafawan nan zai iya kasance:wa tana a maida ta ne gari ko tana a mai da ta dunƙule ko tana maida ta wani abu daban wanda ba a sani ba. Sannan a gefenta akwai murhu akwai wani kwano da aka aza wanda ƙasa an kuna wuta da itace. Akwai wani kwano daban wanda kila in ta yanka takan aza kafin ta sanya a cikin tukunyar da take a saman wuta wansa za mu iya ganin tukunyar na. Akwai wani abu a cikinta, akwai ruwa ko kuma: mai wanda man nan ana iya amfani da shi a soya doyan nan. haka zalika idan kuma: ruwa ne ana amfani da su don sarrafa doyan nan ta hanyar dafawa idan an dafa ana iya dakawa don a samar da wani abinci. Haka nan idan ma ba ruwa ba ne mai ne za a iya soyawa a hada a ci kuma: su amfanar da al'umma. Za mu iya fahimtar cewa wannan hoton yana bayanar irin rawar da mata ke takawa wajen irin sarrafa abincin daga go:na: aka kawo a cikin gida, hakan na da matuƙar muhimmanci ga tattalin arziki wanda zai iya kasuwanci da yawa kuma: zai wadata ƙasa da kuma: gida da abincin da za a ci na gode sai anjima.

Assalamu alaikum warahamatullah barka da war haka ina son zan yi amfani da wannan dama a takaice in yi bayani a kan wannan hoton da yake sama. Wannan hoton idan muka duba yana da abubuwa da dama a cikinsa abu mafi girma a ciki shi ne matar da take kula da abubuwa daban a gabanta za mu gani tana kula da wani kwano wanda a cikin kwanon wanda cikin akwai abincin, abincin zai iya kasancewa dankali. Dankalin nan kuma ko an soya shi ko an dafa shi ko kuma an sarrafa shi. Wanda asali mafi yawa dankali yana fitowa daga gona. Wanda a gona idan aka debo shi za a kawo shi gida, idan aka. kawo shi a gida za a wanke a gyara a tsaftace shi. Bayan hakan na za a yayyanka a sa shi a mai wanda zai soya daga karshe sai a kwace a ajiye. Wanda wannan yana nuna muhimmanci mata a cikin na harkan noma wanda su suna da kokarin gyarawa ko da a ce namiji ko kuma wasu mutane sun aikata a gona sun gyara. Su ma mata a gida ana kawo musu a gida suna sarrafa shi su maida shi abun da zai zamo mai amfani ko wanda za a ci saboda a samu moriya don amfana ko a yi amfani da shi wajen sayarwa ko a yi amfani da shi wurin al'amura yau da kullum don kara wa tattalin arzikin na gida da kuma na ƙasa baki ɗaya. Wannan na nuna ma muhimmancin mata a cikin aikin gona na gode.

Assalamu alaikum warahamatullah, barka da war haka, ina son zan yi bayani a taikace a game da wannan hoton can dake sama. Wannan hoton yana nuna a yanda ake jira kusa da abincin da ake dafawa. Wannan yana nuni da yana yin da mutum yake tsayawa ko zama kusa da inda ake girki, yana jiran abincin ya gama dafuwa, dalilin jira kusa da abincin da ake dafawa ya haɗa da, na farko son sa ido akan abinci, domin tabbatar da cewa abincin ba zai ƙone ko lalaceba. Na biyu yawan sha’awa, wani lokaci mutum yana jin yunwa sosai, sai ya tsaya kusa da abincin yana jiran ya gama dafuwa, daga nan sai a sanya mishi domin ya ci ba tare da bata lokaci ba. Na uku taimakawa, wani zai tsaya kusa da taimakawa a domin taimakawa game girki idan an bukaci taimako, wanda mafi yawa mutum zai tsaya ne ya taimaka don kula da abinci ko kula da wutar ko makamanci wannan. Sai na huɗu shi ne jin daɗin kamshi: wasu suna tsayawa ne kusa da abincin da ake dafawa ba don kome ba sai don kasancewa kusa da girki saboda ƙamshin abincin, wanda haka na ƙara musu shauƙi da son cin abincin a tawata ɓangare. Haka nan zamu iya ganin wasu al’adu gurare dabam-dabam, a wasu wurare mutum zai iya zama kusa da abinci domin ya nuna sha’awa ko nuna girma ga wanda ke dafawa, musamman a gidajen da ake tattalin jama’a da yawa, haka na tabbatar da cewa mutum ya nuna damuwa akan wanda ke dafa abincin, shiyasa zai tsaya kusa dashi har lokacin da abincin ya kammala. Na gode.

Assalamu alaikum warahmatullah, barka da warhaka, ina so zan yi ta; bayani a taƙaice game da wannan hoton da yake a sama. Wannan hoton yana nuna wani yaro yana zaune kusa da wuta, yayin da ake dafa abinci a cikin daji ko gida. Ana iya ganin cewa, wutar tana amfani da itace a matsayin mai, kuma akwai tukunya a kan wutar. Za ku iya ganin bayani kamar haka, na farko, wannan yana wakiltar salon dafa abinci na gargajiya da ake amfani da shi musamman a yankunan karkara, in da ba a amfani da gas ko lantarki. Na biyu, yin amfani da itace na da illa ga muhalli saboda yawan sare itatuwa, amma yana da amfani ga waɗanda ba su da wasu hanyoyin girki in ba waɗannan hanyoyin ba. Na uku, zaune kusa da wuta, yana iya zama haɗari ga yara saboda zafin wuta da hayaƙi wanda ze iya jawo, wanda ze iya matsalolin numfashi da sauran su. Wannan yana nuna halin rayuwa me sauƙi da dogaro da kayan gargajiya na gida a cikin wannan hoton. Haka nan, za mu iya ganin cewa, wannan yaron kamar yana a zama kusa ga wutan ne saboda samun ɗumi-ɗumin da yake ga wutar, musamman idan lokacin hunturu ne ko lokacin da ake yin sanyi, haka nan wutar kuma, ta kasance a cikin murhu ɗaya ne, ɗaya murhun kuma ba wuta a cikin shi. Kamar an aza tukunya ne an kulle, ko de an kammala abincin, ko kuma za a yi shi a yanzu. Ko de ma mene ne, wannan hoton yana nuna, ɗakin girka abinci a cikin daji ko kuma a cikin gida, na gode.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

assalamu alaikum warahmatullah barka da war haka ina so zan yi bayani a kan wannan hoton da yake sama a taƙaice a wannan abin nufi a cikin wannan hoton yana nufin ‘ya’yan itace wa’inda ba su da tsaba ko kuma wa’inda ba su nuna ba ire iren wa’innan ‘ya’yan itace ana samun su a wurare daban daban kuma wasu na amfani da su ta hanya daban daban wannan yana nufin ‘ya’yan itace da ba su kai ga yin laushi nuna ko ɗaukan cikakkiyan kamannin su da ɗandano ba wato suna cikin matakin farko na balagar su misali kankana mara tsaba mangwaro da be nuna ba ayaba mara laushi da sauran su akwai wasu halaye da yawa da ake samu a cikin su halaye na ‘ya’yan itace da ba su nuna ba sun haɗa da na farko launi yawanci suna dah launi mai duhu ko kore sai na biyu ƙamshi ba sa da ƙamshi mai ƙarfi sai na uku shine ɗanɗano ta na da ɗanɗano mara zaƙi wani lokaci kuma daci ko kaushi sai na huɗu shine laushi suna suna da tauri fiye da lokacin da suka nuna idan muka duba hoton nan a cikin shi abin da ake kiran wannan ɗan itace shine agwalima haka muke kiran shi a nan afirka da sauran wasu wurare na ƙasar hausa a najeriya ana amfani da shi a wasu hanyoyi daban daban wasu na amfani da su wajan girke girke kamar yadda ake amfani da su don yin abinci misali mangwaro mara nuna ana amfani da shi don yin miya ayaba mara nuna ana amfani da ita don yin tuwo a wasu wurare wasu kuma suna da amfani wajan yin magani na gargajiya to irin wa’innan abubuwan wasu na amfani da su ma wurin ci saboda ƙila kwaɗayi ko kuma ƙara sha’awa idan mutum na sha’awa zai ƙara amfani da shi da yawa zamu sama wasu mata masu ciki suna cewa a kawo musu ire iren waɗannan kayan itatuwa wa’inda ba su nuna ba saboda ra’ayi da kuma sha’awa a taƙaice wannan game da ‘ya’yan itatuwa wa’inda ba su nuna ba kuma ba su da tsaba nagode sai anjima

Assalamu alaikum warahmatullah, barka da warhaka, ina so zan yi amfani da wannan dama in yi bayani a taƙaice game da wannan hoton da yake sama. Wannan hoton yana nuna wata mace tana aikin gona a gonar masara,, ana iya ganin cewa tana tsaka da tsaftace gonar, ko cire ciyawa domin kula da shuke-shuken da ke cikin wannan gona. Za mu iya ganin a; wasu bayanai a taƙaice kamar haka, za mu iya ganin aikin da matat take yi. Matar tana cire ciyawa ko kuma kula da masarar da ke cikin gona, wannan aikin yana temakawa wajen samar da yanayi me kyau don buƙatar masara. Haka zalika, yana da muhimmanci sosai wanda tsaftace gona, yana hana ciyawa, ƙwace abubuwan gina jiki daga shukad da aka shuka. Yana kuma kare shuka daga ƙwari da cututtuka da ke iya shafar amfanin gona yana da mutuƙar amfani, wannan aikin yana tabbatar da cewa amfanin gona ze yi girma yadda ya kamata, kuma a sami girbi me kyau. Haka nan, idan muka duba da kyau, za mu ga cewa matar ba noma kawai ko ciran haki kawai take yi ba Akwai alamun kwano a gabanta wanda take amfani da shi wajen shuka wani abin shukawa. Ze iya yiwuwa wake ne ko kuma wani abu daban, wanda hakan na nuna gonan ba kamar abin noma guda ke a ciki ba, ba masara kaɗai ba ce, akwai wasu shuke-shuke da ke ciki wanda ba masara ba. Haka zalika, wannan aikin, ze nuna mana cewa, yana temaka wa talakawa, musamman waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi, ta hanyar samin abin lalurori yau da kullum, na gode se anjima.